Abantwana besikolo abancane bahlezi phansi bayafunda ,umbalisi umi phambikwabo .Uyakhombela emdulwini ebachasisela.

Abantwana besikolo bemfundo yaphansi kuqakathekile ukuthi bahlale begeza izandla zabo ngoba bayadlalisa izinto zonke ezingabanika amajemisi.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abafunda ezikolo eziphansi abancani babe lendawo lapho abadlalela khona imidlalo yabo beyikilasi yabo.

Abantwana bemfundo yaphansi sebefunda ngama khompiyutha. Balawo ama khompiyutha awe banga labo ayabe ebafundisa inombolo kanye lesingisi

Ikilasi yabantwana bemfundo yangaphansi kumele ibe lomduli ukuze ababalisi babhale khona lezitulo zokuthi abantwana bahlale kuzo nxa befunda.

Abantwana abafunda ezikolo zemfundo yaphansi baqakathekile ukuthi nxa besiya eskolo bahambe begqoke izigqoko zabo zesikolo ukuze bebonakale ebantwini.

Emakilasini abantwana bema primary kuqakathekile ukuthi bafunde belamagwaliba tshazi njengaleli igwaliba tshazi elitshengisa i alphabet yamabala ukuze bafunde ukubala.

Abafundi bezikolo zemfundo yaphansi bafundela ezindlini ezihlanzekileyo ezilezitulo zabo. Zizoba lama windi okuthiwa kungene umoya eclassini.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi baya esikolo sabo bahamba bathwele izingwalo lezikhwama bagqoke amayunifomi ayiziketi alamayembe aluhlaza.

Izindlu zokufundela zabafundi bebanga langaphansi kuqakathekile ukuthi ezindlini zabo kubelomduli ukuze ababalisi banelise ukubhala kiwo umsebenzi wabantwana.

Isikolo semfundo yaphansi. Siyakhiwe kuhle, safulelwa ngamazenge amahle njalo kulotshani obuhlaza tshoko obucecise isikolo.

Amatafula abafundi bemfundo yaphansi esikolweni kumele ahlale ehlanzekile, engelazinto ezinengi ezitshiywa zigcwaliswe ematafuleni ngoba angabangela ingozi.

Indawo ezinengi kwelakithi sezilezikolo zemfundo yaphansi ukuze abantwana bangahambi umango omude besiya esikolo.

Abantwana bemfundo yaphansi, abeprimary. Balawo amacomputer, akuzinga labo. Abancedisayo, ekuthuthukiseni ukufunda kwabo, ezikolo.

Ezikolo zemfundo yaphansi kuqakathekile ukuthi abafundi bafundele ezindlini eziyakhiweyo ezilezivalo leminyango evalwayo

Ezikolo zabafundi bebanga langaphansi kulendlu elamakhabothi awokugcina imithi yokukilina amakilasi abantwana.

Izindlu zesikolo ezabantwana abafunda ibanga laphansi. Sakhiwe kuhle. Sifulelwe ngamazenge. Ngemuva kwesambuzi, kukhona izihlahla zamabhanana.

Umama umile eclasini yabantwana besikolo ulemiganu esentshenziswa ngabantwana nxa besidla esikolo ukuze basuthe

Ezikolo zemfundo yaphansi kufanele kube lensimbi etshayiwayo eyokubiza abantwana ukuthi baze eskolo kumbe nxa sebephuma ikhale njalo.

Abafundi bezikolo bemfundo yaphezulu bayafunda izifundo ezitshiyeneyo ezemisebenzi yezandla njengala amantombazana efunda ukulukana amakhanda

Abafundi bemfundo yaphezulu bayafunda izifundo ezinengi kakhulu ezibancedayo empilweni. Bayagqoka njalo izigqoko zokuzivikela.

Abafundi abafunda kumfundo yebanga eliphezulu balakho ukufunda betshengisela abanye abantwana beqondiswa ngababalisi, besenza imidlalo kumbe be bedibhetha.

Ezikolo zemfundo yaphezulu kulendlu eyezingwalo zokubala kwafakwa lezitulo ukuthi nxa abafundi befuna ukuzobala izingwalo babuye khona .

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu bayafunda imisebenzi etshiyeneyo. Abafundi laba besekilasini yabo bafunda ukubaza.

Abafundi abanengi abemfundo yaphezulu balakho ukuzikhethela imisebenzi abafuna ukuyenza kumbe bafuna ukufundela ezempilakahle

Abafundi bebanga lemfundo yaphezulu balezifundo ezinengi abazifundayo ezigoqela izifundo zokuthunga kubonakala ngokubona abafundi behlezi ekilasini elemitshina yokuthunga.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu bayafunda izifundo ezinengi ezigoqela izifundo zesayensi lapho abakhangela khona imitshina eminengi.

Abafundi bemfundo yesikolo saphezulu bafundela imisebenzi yezandla ukuze kusasa bakwanise ukuziphilisa ngayo enjengeyokuthunga ukubuza.

Abafundi bemfundo yesikolo saphezulu bayafunda imisebenzi eminengi eyezandla ezobaphathisa njengalokhu sibona kuleyi ikilasi bafunda ukuthunga izicathulo.

Abafundi bebanga lemfundo yaphezulu balezifundo ezinengi abazifunda esikolo njengaluntombazana ufunda egqoke okumhlophe okwabaphekayo.

Abafundi abafunda ezikolo zebanga laphezulu bayafunda infundo ebafundisa imisebenzi yezandla enjenge yoku pheka bepheka esikolo.

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu, balezifundo ezinengi njengalokho sibabona basekilasini bafundiswa ngumbalisi wabo. Balalele ukuze bengakhohlwa abakufundileyo.

Abafundi bemfundo yaphezulu bafunda imsebenzi yezandla begqoke amahovorosi lezingwane zabo ezilithanga ezibavikela engozini.

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu. Bayafunda bethwele amabhukwabo belababalisi babo. Bagqoke kahle amayunifomu esikolo sabo.

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu bayaba lelanga labo elokutshengisela abakufundayo lokuphiwa izicoco kulababenze kahle.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bahambe ezikolo bayefunda okuphathelane lezempilakahle. Bamile ngaphansi kwejojo tank omkhulu olezihlahla.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu bahlezi enkundleni yaphandle kwamakilasi balalele umbalisi ebakhulumisa ebafundisa.

Abafundi abafunda esikolo zemfundo yaphezulu bafundela imisebenzi yezifundo ezitshiyeneyo. Ezinye ngezezandla ezizabenza bakwanise ukuziphilisa kusasa.

Kuyakhiwa ezindaweni ezinengi ezikolo zemfundo yabaphezulu ukuze abafundi abanengi bengahambi umango omude besiya ezikolo.

Kulamaqembu ezikolo awemidlalo etshiyeneyo abantwana bayabe begqoke izigqoko zemidlalo ezinye zilombala obomvu ezinye zilombala oluhlaza belungiselela ukudlala.

Ezikolo zemfundo yaphezulu kuqakathekile ukuthi kube lamabhakani egedini leskolo akhomba ibizo lesikolo lokuthi sifundisa abebanga liphi.

Esikolo sabafundi bebanga laphezulu, siyakhiwe kuhle ngezitina ezibomvu. Kulezimota ezipakiweyo esikolo lesi.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu balemabhasi abathwalayo nxa besiya esikolo. Kuqakathekile ukuthi behambe ndawonye.

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu bayathola ukudla uma besesikolo ukuze baphathiseke ngakho emizimbeni yabo.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu bayafunda ekilasini yabo njalo balombalisi oyabe ebancedisa ekilasini.

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu kuqakathekile ukuthi ma besiya esikolo bagqoke ama yunifomu abo afananayo ukuze babonakale kuhle

Abantwana baya esikolo semfundo yaphezulu bagqoke izigqoko zabo ezinhle amaskirt lamablawuzi aluhlaza bathwele izigwalo.

Abantwana besikolo yemfundo yaphezulu bahlezi esikolo sabo phandle bayafundiswa ngababalisi babo ababili ukuze bazwisise.

Abantwana besikolo yemfundo yaphezulu balesikhathi sokuthi bayabhala imihloliso behlolwa ngalokho abakufundileyo omunye lomunye ehlezi eyedwa.

Abafundi bemfundo yaphezulu esikolo bayalalele umbalisi emile phambili kwabo ebafundisa njalo bagqoke izigqoko zesikolo.

Umduli wesikolo semfundo yebanga laphezulu wakhiwe waba muhle. Wakhiwe ngezitina ezibomvu wasufaka lebhakane lebizo lesikolo.

Izikolo zebanga laphezulu ,ziyakhiwe kuhle .Zibe lemigwaqo emihle , ehamba lapho okuhamba khona abantwana ma besiya esikolo.

Amantombazana afunda esikolo semfundo yaphezulu bayahamba ngendlela besiya esikolo, endleleni kulezihlahla eziluhlaza tshoko.

Abantwana yemfundo yaphezulu bahamba ngezimota besiya esikolo njalo bahamba bethwele izikhwama ezilezigwalo zabo.

Abafundi bezikolo, imfundo yaphezulu bayafunda izifundo ezitshiyeneyo ezezandla langalabo abafundi abafunda ukuthunga ngemitshina.

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu bahamba besiya kuma tripu, bebona izindawo ezitshiyeneyo besiyafunda ngokwelizwe labo.

Abafundi ababili umfana lenkazana bayahamba baqonda endlini yokufundela esikolo semfundo yaphezulu.

izindlu lapho okuhlala khona abantwana abafunda kuzikolo zemfundo yaphezulu kuba lezindlu zokubalela okutholakala khona kulama tafula lezitulo

Isikolo semfundo yaphezulu kuqakathekile ukuthi sakhiwe ngendlela eyokuthi abafundi babone lapho okule ma office amanengi atshiyeneyo

Izikolo zemfundo yaphezulu yabantwana. Kwakhiwe izindlu ngezitina ezincane ezibomvu njalo kutholakala lamabhuku abafundi.

Izikolo zenfundo yaphezulu ezama university zakhiwe kuhle ,njalo ziceciswe ngotshani obuluhlaza tshoko , lezihlahla ezinde .

Kuqakathekile ukuthi ezindlini zokuzisiza zabafundi besikolo kubelendawo ezintsha esambuzini ezokugezela izandla umuntu nxa bephuma esambuzi

Izindlu zabafundi bemfundo yaphezulu zakhiwe ngendlela enhle ebukekayo njalo izindlela ziyakhiwe ngezitina akulanhlabathi.

Izikolo zemfundo yaphezulu zikhuthaza abafundi ukuthi bafunde ngokuzikhandla ukwenzelukuthi bangaqeqetsha babelolwazi lomsebenzi abawufundeleyo.

Indlu yabafundi besikolo saphezulu, yakhiwe kuhle yaba lamafasitela ukuze kungene umoya njalo kulezihlahla eziluhlaza.

Abafundi bemayunivesithi, kuqakathekile ukuthi babe lomtshina walezi insuku, amakhompuyutha ukuze ubasize nxa berisetsha ngokwesikolo.

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu balendawo lapho abahlala khona badle ukudla nxa besesikolo ngesikhathi sekhefu.

Izikolo zemfundo yaphezulu amaunivesithi kulabantwana abahlala khona befunda. Ezindlini zabo bayafakelwa amawodilophu lemibheda .